Mucumba c'ubwiherero bushaje bwubatswe n'amatafari ahiye ateye igibande c'isima numusenyi hasize iragi ry'umuhondo, ufise umuryango w'icuma usize iragi risa n'ubururu.

Uruhome rw'icumba rwubatse n'amatafari ahiye rurakaziye n'isima n'umusenyi, rufise umuryango w'icuma ufise ibiyo usize irangi ryera, rufise inkingi zisize irangi ryera, hejuru handitse ko ari ubwiherero bw'abakobwa.

Imbere yurugo rwubatswe namabuye akaziye nisima numusenyi hagati n'ahagati hejuru hari ivyuma. Imbere yishure, hari abanyeshure bariko bakora imyimenyerezo ngorora mubiri, bambaye impuzu zifise amabara atandukanye.

Ku kibuga cu umupira w'amaboko, hari abanyeshuri bambaye imyambaro y'ikarashishi n'ibirato bariko barakina umupira, hirya imbere y'amashuri hari abandi banyeshuri bariko barabarorera bambaye umwambaro ubaranga.

Ubwugwamo bw' inyubako busakariye kuvyuma bisize irangi ry' ubururu n' amabati asanzwe, hari urutsinga ruboheye kuvyuma bibiri hanikiyeko inzitiramubu iyo nyubako yubakishijwe n' amatafari akaziye n' isima n ' umusenyi.

Haruguru y'utwatsi dutotahaye turimwo n'ibiti birebire biteye , har' ikibuga c'umupira w'amaboko . Haruguru y'aco hari ishuri ryubatswe n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, asakaje amabati asa n'urwatsi rutoto.

Uruhande rw'imbere w'ubwiherero bw'abakobwa kubatswa n'amatafari akaziye nisima n'umusenyi rufise umuryango wera w'icuma ufise ibiyobo bimenetse hejuru hari inkingi isize irang iryera hirya haridirisha ryico cuma.

Hagati na hagati y'inyubako zibiri zisize iranga iryera hari ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma bisize iranga iryo ubururu hariho n'umuserege wubakiye n'isima n'umusenyi utware amazi y'imvura.

Mu kibuga abana bari mw'ishuri, bambaye imyambaro ibaranga, hirya ari ishuri ryubatse n'amatafari imbere yaryo hari abanyeshuri benshi, rifise ubwugamo ushigikiwe n'ivyuma, bisize ira ang irye ubururu.

Icumba c'ubwiherero ,cubatse amatafari ateye igipande n'isima n'umusenyi , gisakaje amabati asanzwe ari kuvyuma, indani impome zigabura ubwiherero bw'abagabo ,zubatse n'amatafari n'isima n'umusenyi , hariho n'ubwihero bw'umwanda mukuru.

Mucumba cubatswe namatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi hariyo utwumba tugabuye n'impome zubatswe namatafari ziteye nigipande c'isima numusenyi, utwo twumba dufise imiryango y'imbaho ifashe kuvyuma

Uruhome rw'icumba c'inyubako rwubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Rufise umuryango ukoze mu cuma, rusize irangi ryera. Hejuru handitse "ubwiherero bw'abakobwa". Hejuru hariho udutoboro tuzana umuyaga.

Icumba cubatse n'amatafare akaziye hagati na agati n'isima n'umusenyi kiriko umuryango ww'icuma wugaye ufise ibiyo bimenetse usize irangi ryera hejuru handitseko ari ubwiherero bw'abakobwa hejuru y'uro rwandiko hariho udutoboro ducamwo umuyaga.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko, cubatse n'isima n'umusenyi n'amabuye. Gisize irangi ry'icatsi kibisi. Hariyo abanyeshuri bariko barakina umupira. Bose bambaye umwambaro w'ikarashishi n'ibirato. Hirya y'ikibuga hari ibiti vyinshi bitotahaye.

Imbere yinyubako yubatswe n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi, har'ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu. Isakazo ry'amabati riseguwe n'ivyuma bisize irangi ritukura.

Mu nzura nyumbakwa ija mu vyumba bibiri yubatswe n'amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi asizirangi ryera hejuru hasi iryangi risa n'ubururu hariko imiryango isizirangi ritukura ikozwa mu vyuma.

Uruhande rw'inyubako yubatse n'amatafari ahiye, akaziye n'isima n'umusenyi hagati na hagati, rufise umuryango wera w'icuma n'idirisha. Ku muryango hariko ibiyo bimenetse. Hejuru hari inkingi isize irangi ryera. Hari n'ikirango cerekana ko ari ubwiherero bw'abakobwa.

Inyuma y’ishure yubatse n’amatafari akaziye n’isima n’umusenyi isize inkingi irangi ryera, iryoshure rifise amadirisha y’icuma afise ibiyo, mu kibuga inyuma yaho hariho abanyeshure bambaye impuzu z’ikarashishi bariko barakina n’abandi bari kuruhande bariko bararorera.

Ivyumba bibiri vyubatse n' amatafari ahiye, hagati na hagati akaziye n' isima n' umusenyi . Bifise imiryango ibiri ikoze mu vyuma , ifise ibiyo, isize irangi ryera . Hejuru yayo haranditse ubwiherero bw' abahungu, uwundi ubwiherero bw' abakobwa.

Hino yinyubako igeretse kabiri ikaziye namatafari hagati nisima numusenyi afise inkingi zisize irangi ryera hari ikibuga c’umupira w’amaboko abanyeshure bariko barakina bambaye impuzu z’ikarashishi abariko bararorera bicaye mu mpande z’ikibuga bambaye impuzu nyinshi z’ubururu.

Mu cumba c'ubwihereero bwa kija mbere bufise ubwicariro rufise n'amazi atwara emicafu bu bwihereero bwubatse mu matafari ateye igipande c'umusenyi n'amatafari.

Amatafari akaziyemwo isima n'umusenyi. Ufise umuryango usize irangi ryera w'icuma. Indani hagabuye n'uduhome twubatse n'amatafari n'isima.

Munsi yishure ryubatse namatafari agaziye nisima numusenyi ifise imiryango namadirisha bikoze muvyuma amadirisha afise ibiyo bisakaye namabati asanzwe asa nicatsi kibisi hari ikibuga cumupira wamaboko cubatse namabuye numusenyi nisima

Hino y’inyubako z’amashure yubatse mumatafari ahiye akaziye, hagati na hagati n’isima, afise inkingi zisize irangi ryera, hari ikibuga c’umupira w’amaboko, harimwo abantu bariko barakina bambaye impuzu z’amabara atandukanye, bose bambaye impuzu z’ikarashishi.

Munsi y'igiti gitotahaye gisagaraye kinini, hariho agatebe abantu bicarako ,hepfo yako ga tebe hari ikinogo cubakiye n'isima n'umusenyi gishikiramwo imyanda. Hepfo y'ico kinogo hari utwatsi dutotahaye twiza.

Mu kibuga kirimwo ivyatsi, hari abahungu bariko barahakinira umupira w'amagururu. Bambaye impuzu z'ikarashishi kiretse umuntu umwe yambaye ipantaro n'umupira. Haruguru yaho hari ibarabara, haruguru y'ibarabara hari ibiti vyinshi bitotahaye.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hariyo abana bambaye impuzu z'ikarasisi, bariko barakina umupira. Haruguru y'ikibuga hari ibiti vyinshi bitonze ku murongo. Abo bana bambaye imyambaro isa n'umuhondo n'iyera, n'umwe yambaye uwirabura.

Mu cumba c'urukarabiro rwubatse n'amatafari ahiye hateye igipande c'isima n'umusenyi, impome zisize irangi ry'umuhondo, hariyo urukarabiro rufise ibombo, ukoze mw'ibumba.

Mukibuga c'umupira w'amaboko cubatse n'isima n'umusenyi n'amabuye hariyo abanyeshure bambaye zikarashishi bamwe bambaye izi catsi kibisi abandi bambaye izitukura inyuma kumugongo handitse Ibiharuro.

Hirya y'ikibuga c'amaboko hari ibiti biteye bitotahaye, haruguru yaco hari ishure ryubatse n'amatafari ahiye rifise inkingi zera. Mu kibuga hari abanyeshure bambaye impuzu z'ikarashishi bafise imipira ibiri bambaye n'ibirato.

Ku kibuga kizitwe n'urugo rugizwe n'ivyuma bifashe akayungiro bisize irangi ry'icatsi gitoto, hari abana bambaye umwambaro w'ikarashishi bariko barakina umupira.

Mu cumba c'ubwiherero bwa kijambere, busize ibara risa n'umuhondo, hariyo idirisha rikozwe mu vyuma, rifise ibiyo. Ubwiherero bufise umuringoti uzana amazi.

Ikibuga c'abana b'incuke giciyemwo imirongo ishushanijemwo amarangi atandukanye. hariho aho binyongera hakaba n'intebe iri mu biti.

Mu bwiherero bushaje bwa kijambere bwubatswe n'amatafari ateye igipande hasizwemwo irangi ry'ubururu harimwo indobo isa n'ubururu n'ubwiherero bwari bufise amazi kera.

Uruhome rwinyubako rwubatse amatafari ahiye akaziye nisima numusenyi hariko umuryango wicuma usinze irangi ryera umenetse ibiyo hejuru handitseko ari ubwiherero bwabana babakobwa

Kukibuga c' umupira w' amaboko hari abanyeshure batonze kumurongo bagire batangure gukina bafise imipira ibiri bambaye impuzu z' ikarashishi n' ibirato inyuma yabo hari inyubakwa yubatswe n' amatafari akaziye hagati na hagati n' isima.

Icumba c'ubwiherero cubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi, gifise umuryango n'idirisha vy'icuma bisize irangi ryera, indani hari impome zidugije n'amatafari.

Mucumba cubwiherero cubatswe namatafari ateye nigipande cisima numusenyi hasize irangi ry'umuhondo hari ubwiherero bugabuye numwanda mutoyi bugabuye nuduhome twubatse mumatafari nisima hariho mubwiherero bwumwanda mukuru .

Urukarabiro rw'ubatswe n'amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi, rufise amabara yera n'ayumuhondo, hari umuryango ufise ibara risa n'icatsi kibisi w'ivyuma ufise ibiyo, kugishima ryango cohepfo hasize irangi ritukura .

Ubwiherero bwubatse n'amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi ,hariyo ubwiherero bw'ikinogo bwa kijambere, hariyo n'umuringoti uzana amazi n'akadobo kera.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati n'a hagati n'isima isakaje amabati asanzwe ifise inkingi isize irangi ryera yanditse ko ubwiherero bw'abagabo n'ubwiherero bw'abagore.

mu kibuga c'umupira w'amaboko hariyo abana bariko barakina umupira utukura bambaye impuzu z'ikarashishi haruguru y'ico kibuga hari ibiti bitotahaye bitonze ku murongo hariho n'ivyatsi bimeze

Mu kibuga cubatse n'amabuye n'umusenyi n'isima, harimwo abana bambaye impuzu z'ikarashishi bariko barakina umupira. Hirya yabo hariho abandi bariko bararorera urukino.

Inyuma y'inyubakwa igeretse y'ishure yubatswe n'amatafari akaziye n'isima hagati na hagati asakaje amabati asanzwe afise inkingi zera har'ikibuga c'umupira w'amaboko hepfo yacu hari igiti.

Urukarabiro rwubatse n'amatafari ahiye. Hateye igipande c'isima n'umusenyi rusize irangi risa n'umuhondo, rufise umuringoti utwara amazi. Indani hari ibikoropesho biriyo.

Akayira kubatse kaja mu vyumba bibiri birabana. Imbere karuguruye inyuma karugaye. Kubatse mu matafari ahiye ateye igipande n'isima n'umusenyi. Impome zisize irangi ry'umuhondo inyuma hari akadirisha k'icuma.

Inyuma y'ishuri ryubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi . Afise inkingi zera asakaye n'amabati asanzwe, hari ikibuga c'umupira w'amaboko gishinzwe ko iy'ivyuma bakinirako, hepfo y'ikibuga hari ivyatsi n'ahandi bitari.

Mu cumba c' isomero, hari abanyeshure bicaye. Imbere yabo hari imeza isize irangi ryera. Imbere hari abagabo babiri bahagaze, umwe ariko arerekana icirwa kijanye n' ivy' umuyagankuba.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima. Gifise umuryango n'amadirisha bikoze mu vyuma bifise ibiyo. Hariyo imeza zikoze n'amatafari n'isima n'umusenyi zisize irangi ryera hejuru. Hariyo n'intebe zitagira inyegamo.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubatswe n'amatafari ya kija mbere akaziye hagati nahagati n'isima n'umusenyi hari iyo imeza yubatswe n'amatafari n'isima n'umusenyi hejuru yayo hari akabido hari n'igishusho mfashanyigisho.

Ku cumba c'ishuri, hariyo abahungu babiri, bahagaze imbere y'imeza bariko baragira ibikorwa bijanye n'ubushakashatsi. Inyuma yabo hari igihome gisize irangi ryirabura.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubatswe n'amatafari yakija mbere akaziye hagati na hagati nisima n'umusenyi gifise inkingi zize ibara ryera gifise imiryango n'amadirisha akoze mu vyuma afise ibiyo gifise imeza ikoze mu matafari ateye igipande nisima n'umusenyi hariyo n'intebe zitagira inyegamo.

Mu cumba c'ubushakashatsi hari umugore yicaye ku ntebe yambaye impuzu yera yambaye n'ibirato vy'amaboko yambaye n'amatalineti afise impapuro imbere yiwe, ariko arandika ku meza isizirange ryera iri mbere yiwe hariko mudasobwa.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafari ya kijambere akaziye hagati na hagati gifise inkingi isize irangi ryera. Hariho intsinga zifatanirije mu mbaho ziduga mu ruhome.

Mucumba c'ubushakashatsi ,cubatswe n'amatafari yakijambere, agaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, gifise inkingi isize irangi ryera. Hari ikibaho giteretse Ku meza yubatse n'amatafari n'isima n'umusenyi, irimwo intsinga zinjirira muruhome.

Mu cumba c'ishuri bakoreramwo ubushakashatsi cuwahse n'amatafarahiye giteye igipande gisiz iranga iryera gifise amadirisha akoze mu vyuma afise ibiyo harimwo imeza z'imbaho izo meza ziriko ibikoresho bitandukanyi.

Mucumba c' ubushakashatsi cubatse n' amatafari ya kijambere, akaziye n' isima n' umusenyi, hariy' imeza y' ubatswe n' amatafari n' isima, hejuru no mumbavu harik' amakaro yera, kw' iyo meza haterets' igishusho mfasha nyigisho c' umuntu.

Mucumba c'ubushakashatsi, hari intebe zitagira inyegamo nyishi, harimeza ikoze mumatafari ateye igipande n'isima n'umusenyi, icocumba cubatse n'amatafari ahiye, agaziye hagati nahagati nisima n'umusenyi. Gifise Amadirisha n'imiryango akozwe muvyuma ,Amadirisha afise ibiyo.

Mu cumba c'ubushakashatsi hariyo imeza yubatswe n'amatafari n'isima n'umusenyi, iriko ibikoresho mfashanyigisho. Ico cumba cubatswe n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi. Gifise idirisha ririko ibiyo vyubatwe mu vyuma.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubatswe n'amatafari ateye igipande asize irangi ry'umuhondo afise amadirisha y'ivyuma afise ibirahuri hariyo abantu bambaye umwambaro wera n'abandi bambaye umwambaro w'ubururu.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati n'isima n'umusenyi hariho imeza zubatse n'amatafari n'isima n'umusenyi hariyo n'urukarabiro hariyo umuntu yicaye ku ntebe, ariko araraba.

Icumba cububiko bw' imiti har'ububiko bugabuyemw' ibibanza bine, ibibanza bibiri vyo hejuru birimw' ibikombe vyera bipfundikij' imirumy' ifis' irangi ry'ubururu, ivyo munsi bibiri birimw' ibikombe bitandukanye bipfundikij' imirumy' ifis' amabar' atandukanye, kuruhome habonek' amatafar' ahiye.

Mucumba cububiko bwibitabo cubatswe namatafari ahiye hejuru harinkingi isize irangi ryera hariyo ububati bumwe bukoze muvyuma ubundi bukoze mumbaho bufise ububiko bwinshi hariko ibitabo vyinshi bipanze

Mucumba c’ubushinguro bw’ibitabo, cubatse n’amatafari ahiye ateye igipande c’isima n’umusenyi, harimwo ububati bufise ubushinguro bwinshi, gifise idirisha ry’ivyuma rifise ibiyo. Ubwo bubati bufise ubushinguro bugeretseko ibitabo birambitse.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo gisizirangi risa n'umuhondo gifise amadirisha y'icuma y'ibiyo hariyo ububati bw'ububiko bwinshi hariyo n'imeza n'intebe bikoze mu mbaho ububati busizirangirisa n'ubururu ushinguye ibitabo.

Ubushinguro bw'ibitabo bwubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, har'akabati kubatse n'imbaho hejuru yako har'ibitabo. Hejuru yivyo bitabo har'igishushanyo c'umuntu mfasha nyigisho.

Uruhome rw'ishure rwubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati nahagati n'isima n'umusenyi ,har'igipapuro gishushanijeko igishusho mfashanyigisho c'umwana yambaye agahuzu ko munsi gusa, munsi yacu hariho akabati gapazweko ibitabu.

Mu cumba c'ububiko bw'ishuri hariyo ububati ufise ubushinguro bwinshi ibitabo bishinguye bimwe birakitse ibindi birashinze harimwo n'indobozibiri zitukura i ruhande ya kabido kari hafi y'ikaziye irimwe amacupa.

Uruhande rumwe gw' isomero gwubatswe n' amatafari ahiye rukaziye n' isima n' umusenyi rufise imiryango ibiri ifatanye ikoze muvyuma ifise n' ibiyo hasi hasize isima.

Haruguru y'ibarabara harutwatsi duteye dutotahaye dukingiye impera n'impera n'uduti duteye ku murongo haruguru yaho hari inyubako azumatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi zisakaye n'amabati atiu ukura.

Ku ruhome rw'icumba c'ishuri, cubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, hahometseko urupapuro rwanditseko amategeko nganderwako y'ishuri. Ijambo ry'umutwe ryanditse n'ikaramu itukura.

Inyuma y’ishure ryubatse n’amatafari ahiye ,akaziye n’isima n’umusenyi, hagati na hagati, afise amadirisha y’ivyuma , asiz’ibiyo, har’imyanda y’ibikaratasi n’ibibabi bidatoye. Inyuma hariho n’umuserege w’imvura , ukoze wubakiye. Hariho nibiti biteye, birebire.

Kuruhome rw’isomero rwubatse n’amatafari ahiye, uteye igipande c’isima n’umusenyi, usize irangi risa n’umuhondo, hariko impapuro zera zimaditseho zanditseko inzandiko z’amatangazo.

Kw’ibarabara imbere y’amashure hariho abana bambaye umwambaro ubaranga bahetse n’udusaho twabo turimwo ibikoresho, harimwo n’uwufise isafuriya, hariho n’umwana yegamiye ishuri.

Urwinjiro rukuru rw’ishure rugizwe n’imiryango ibiri bitumberanye yubatswe n’ivyuma bihagaze bisize irangi ritukura umuryango umwe uruguruye, iryo shure rifise inkingi zegeranye ryubatswe n’amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n’isima n’umusenyi.

Uruhome rw' icumba c' inyubako, ryubatse n' amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi. Rufise inkingi hirya, isize amabara y' ubururu. Rufise idirisha rikoze mu vyuma, rifise ibiyo bisize irangi ryera.

Mucumba c'isomero c'ishure, cubatse n'amabuye n'umusenyi n'isima kinoye hasi, hariyo igipira gisa n'umuhondo, hariyo intebe zitonze umurongo zikozwe mumbaho.

Imbere y' ibiti hariyo akayira kateguwe kaja kw' idarapo bacamwo n' amaguru kagabuwe n' amatafari ashinze hirya hariho ishuri ryubatse n' amatafari risakaje n' amabati asanzwe amatafari hagati na hagati yayo arakaziye n' isima n' umusenyi.

Mucumba c' isomero cubatse n' amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi gifise inkingi hejuru iteye irangi ryera hariyo urubaho rusize irangi ryirabura handitseko indome.

Inyuma y'urugo rw'ishure rwubatswe n'ivyuma bisize irangi ritukura n'iryera n'irisa n'icatsi, ruteyeko ibiti vyinshi ku murongo. Hari imodoka zihahagaze, hagati yazo hari abantu bariko barayaga.

Mucumba c'ishure cubutswe namatafari har'umwana yicaye kuntebe yambaye umwambaro w'ishure, imbere yiwe har'imeza iriko ibitabo vyanditswe n'imishini nikaye yiwe ariko arigiramwo.

Mucumba cisomero cicuki hariho abana benshi bambaye impuzu zamabara atandukanye bafise udusaho twabo turimwo ibikoresho harimwo umugore ahagaze yambaye igitambara mumutwe kuruhome hariho amashushanyo menshi mfasha nyigisho

K'uruhome rwubatse n'amatafari ahiye, ateye igipande c'isima n'umusenyi , isize irangi ryera, hariyo akabati kabitse ibipapuro abanyeshuri bakoresha.

Mw'isomero ryishuke hariyo abana bicaye kuntebe bambaye impuzu zidasa, hariho umugore ahagaze yambaye igitambara mumutwe, kuruhome hariyo ibikaratasi bishushanijeko abantu.

Uruhome rw'icumba rwubase n'amatafarahiye rurakazeanesimar'umusenyi rufise umuryango w'icuma ufise ibiyo usize iranga iryera rufise inkingi zize iranga iryera hejuru hanritseko ari ubwiherero bw'abakobwa.

Mucumba cinyubako hariyo abantu babiri bicaye kuntebe zikozwe mumbaho hariyo n' imeza kumeza hariko budasobwa ifise amabara yera n' ayasa n' icatsi hariho intoke ziriko zirakora kuri mudasobwa.

Hepfo y'inyubako y'ishuri hari imodoka ntoyi, iyo nyubako yubatse n'amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi hejuru asakaje amabati asanzwe, uruhome rusize irangi ritukura hasi hejuru rigasiga irangi ryera.

Mububiko bwibitabo bwubatse namatafari ateyigipande nisima numusenyi harimwo ububati bufise ububiko bwinshi buriko ibitabo harimwo nimeza zitonze umurongo nazonyene zipanzeko ibitabo

Imbere y'ishuri ryubatswe n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi rifise ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu busakaje n'amabati afise irangi ryirabura hari vyo buma bakenerako umupira w'amaboko bisizairango i hejuru ryera hasi iry'ubururu.

Ku ngazi yinjira mu nyubako y'ishuri hakingiye n'ivyuma bisize irangi itukura ivyo vyuma bifatanya inkingi zubatse n'isima n'umusenyi n'ivyuma zisize irangi ryera amashuri yubatse na matafari afise imiryango y'ivyuma n'amadirisha.

Ku rwijiriro rw'ishuri ryubatse n'amatafari ruteye n'igipande n'isima n'umusenyi, har'ubwugamo bufise inkingi hasi zisize irangi ritukura hejuru risize irangi ryera, imbere yazo har'ingazi urenganye ingazi ucushikira mu twatsi dutotahaye.

Ku rugo rw'ishuri rwubatse n'amabuye, akaziye hagati na hagati n'isima. Rufise umuryango ukoze mu vyuma usize irangi ritukura. Imbere mu rugo, hariyo ibiti vyinshi birebire, n'inyubako isize irangi ritukura.

Ubwubako bw'ishuri bwubatse n'amatafare ateye igipande c'isima n'umusenyi uruhande rwo hasi asize irangi ry'ubururu hejuru asize irangi ryera, imbere yaho hari ibiti.

Iruhande y'amashure yubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima n'umuseyi. Uruhande rwo haruguru hasakaye amabati atukura, urwo hepfo hasakaye amabati yera. Hari abana b'abanyeshure bambaye impuzu z'ibaranga.

Hepfo y'ishuri ryubatswe n'amatafari ikaziye n'isima n'umusenyi , risakaye n'amabati asanzwe. Hariho abana bavuye kw'ishuri bambaye umwambaro ubaranga. Mu mugongo bahetse udusaho twabo turimwo ibikoresho .

Uruhome rw'inyubako rwubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Rufise inkingi y'amatafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Hariho igipapuro kimanitse cera.

Mu cumba c'ishuri cubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati, n'isima n'umusenyi, ifise inkingi zisize irangi ryera. Hariyo urubaho rusize irangi ryirabura banditseko ikiranga mwanya. Hariho n'igipapuro cera kimanitse ku ruhome.

Mu cumba cubatse n'amatafari giteye ilipu n'umusenyi n'isima ku ruhome rw'imbere hari ikibaho gisizirange ryirabura candikwako n'ingwa handitseko imyimenyerezo y'ingero z'uburebure.

Imbere mu rugo rw'ibiti hariyo ishuri risakaje amabati harimwo ayashaje n'ayandi mashasha, iryo shuri ryubatse n'amatafari ahiye rifise imiryango isa n'umuhondo.

Munsi y' urugo rw' ishuri, rwubatswe n' ivyuma, rusize amabara yera, n' ayatukura, n'ayasa n' icatsi, hari imodoka nyinshi zihatonze zifise amabara atandukanye. Hagati yazo, hari abantu bahagaze, bariko barayaga.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati nahagati n'isima n'umusenyi, ifise imiryango n'amadirisha bikozwe mu vyuma, bisize irangi ryera vyugaye, hejuru hariho udutoboro twinjiz'umuyaga hasi kumushinge har'umukenyero usize irangi ryirabura.

Mucumba cishuri cubatse namatari, gifise ninkingi isize irangi ryera, gifise idirisha rikoze muvyuma rifise ibiyo. Hariyo intebe zipanze kumirongo zikozwe mumbaho.

Musi y'inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi, ifise imiryango isize irangi ry'ubururu , ikoze mu vyuma, idirisha rirafise ibiyo, hari ibombo rifise umuringoti umwe.

Hasi kw'isima har'umupira w'ibijishano; ujishe n'imigozi iva kubitoke; ukozwe mubimwanya bufise amabara asa n'umuhondo uzingazingiye hamwe.

icumba c' isomero cubatswe n' amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi kuruhome rwimbere hari urubaho rusize irangi ryirabura mwishure hari intebe zikoze mumbaho hasi hasize isima.

Hasi kwi sima hari umupira wo gukina n' amaguru w' umujishano ukozee mubumwanya buzingazinze buhambiriye n' imigozi bugomba gusa n' umuhondo.

Haruguru y'ibarabara hari ikigega c'amazi cubatse n'amatafari n'isima n'umusenyi haruguru yaco hari ishuri risakaje amabati asanzwe iruhande yaryo hariho ayandi mazu yubatswe mu bikoresho bimwe asakaje amabati atukura atukura

Imbere yinyubako yishure yubatse namatafari ahiye agaziye nisima numusenyi ifise amadirisha yibiyo akoze muvyuma hari abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga harimwo nabikoreye ayo mashure afise inkingi zisize irangi ryera

Ingazi ziduga mu masomero y'ishure zisize ibara ritukura, zubatse muvyuma n'isima n'umusenyi, iryo shure ryubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati nahagati n'isima n'umusenyi rifise inkingi zisize irangi ryera.

Ku ruhome rwubatse n'amatafari ruteye igipande cisima n'umusenyi rusize irangi ry'umuhondo hariko ikibaho gisize irange ryirabura ku kibaho handikishije ingwa yera ikiranga mwanya.

Imbere yishure rirerire rigizwe nivyumba vyamasomero vyinshi yubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima hari abana bambaye umwambaro ubaranga harimwo ishati ryera n'akajipo gatukura.

Mu cumba c'isomero, cubatswe n'amatafari ahiye, hateye igipande c'isima n'umusenyi. Isize ibara ry'umuhondo. Hariko urubaho rusize ibara ryirabura. Ruriko ibiharuro vyo guteranya. Hariko ibikosoye n'ibindi bidakosoye.

Mu cumba c'ishuri kirimwo umwijima, gifise umuryango ukozwe n'ivyuma, usize irangi ryera, hubatswe n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi. Hirya hariyo idirisha ririko ibiyo.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye ,ifise imiryango y'ivyuma isize irangi ry'ubururu, ifise agasandugu k'amakete kuruhande ,ifise ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Ingazi ziduga ku masomero yo hejuru y'ishure zikingiye n'ivyuma bisize irangi ritukura. Ayo masomero yubatswe n'amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi, afise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma bifise ibiyo.

Uruhome rw'ubatse n'amatafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, hariko urutsinga rubuza aho bakiriza amatara, rwugaye n'umuryango w'icuma usize irangi ritukura.

Mucumba c'ubwiherero, cubatse n'amatafari ahiye, agaziye hagati na hagati, isima n'umusenyi, gifise umuryango w'imbaho, usize irangi risa n'urwatsi rubisi. Gifise inkingi ikitse hejuru isize n'irangi ryera.

Imbere y' amashuri yibakishije amatafari ahiye, asakaje amabati atukura , harabana bariko barakina bambaye umwambaro w' ishuri, bafise amashakoshi arimwo ibikoresho vyabo.

Hagati y'amashuri, har'ibiti bisagaraye bitotahaye. Hariho ivyuma bishinze abana bakinirako, bisize amabara atandukanye . Harimwo ayasa n'umuhondo nay'ubururu. Biri m'uruzitiro rw'ivyuma bisize amabara y'ubururu.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo, kirimwo ububati bwinshi bufise ububiko bwinshi. Harimwo imeza zitonze umurongo. Kurizo hapanze ibitabu. Murubwo bubati hapanze ibitabo bifise amabara atandukanye.

Icumba shishuri cubatse n'amatafari gikaziye n'isima n'umusenyi, ariko urupapuro ruhometseko rwanditseko ibiharuru guva kuri kimwe gushika kuri mirongo ibiri.

Ku ruhome rw'isomero wubatswe n'amatafarahiye akaziye n'isima n'umusenyi hagati na hagati hari urubaho rusize irange ryirabura urwo rubaho wandetseko ibiharuro vyo kugwiza n'ukugabura.

Haruguru y’inyubako zigize ishure , zubatse n’amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n’isima, zifise ibisakazo bisize irangi ritukura hari ikibuga c’umupira w’amaboko, ico kibuga gisize isima hasi.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabu bufise isima hasi, hariyo imeza zitondetse ku mirongo. Kuri izo meza hapanzweko ibitabu. Hariyo n'ububati bufise ububiko bwinshi, kuri ubwo bubati hariho ububiko bupanzwemwo ibitabu. Ibitabu bipanze biryamitswe.

Isomero ryubatse n'amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi, risize irangi ry'umuhondo, har’umugabo yicaye ku ntebe imbere yiwe hariho imeza iriko igitabo na mudasobwa ariko arakoresha.

Inyubako y'ishuri ryubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, afise imiryango y'ivyuma asize irangi risa n'ubururu. Inkingi zayo zisize irangi ryera.

Ku ngazi z'ishuri rigeretse rimwe ryubatse n'amatafari akaziye hagati n'hagati n'isima rifise inkingi zisize irangi ryera izo ngazi zikingiwe n'ivyuma bisize irangi ritukura.

Haruguru y'ibiti bibiri bisagaraye, hari imodokari ihahagaze ntoyi. Hirya yavyo, hari urugo rw'ivyuma rusize irangi ry'ubururu. Mur'urwo rugo, hariyo amashuri yubakishije amatafari afise ivyuma bishigikiye ubwugamo bisize irangi ry'ubururu. Isakazo ni iry'amabati yirabura.

Ubwugamo bw'ishuri, buseguwe n'ivyuma bisize amarangi atandukanye busakaje n'amabati. Imbere yaho harumuserege w'ubakiye ucamw'amazi y'imvura, harimwo umupira waguyemwo. Hariho n'ibishusho mfasha nyigisho.

Mu cumba c'ishure hari abana bicaye ku ntebe harimwo umwe yambaye umupira ufise irangi risa n'ubururu. Imbere yabo hari imeza iriko mudasobwa yuguruye bariko barakoresha.

Ubwugamo bw’ishure bwubatswe n’isima hasi n’amabuye n’umusenyi busakajwe n’amabati asanzwe ashigikiwe n’ivyuma bisize irangi risa n’ubururu kuvyuma haboheyeho imigozi iriko impuzu zanikiye z’amabara atandukanye.

Mu cumba c'ishure cubatswe n'amatafari ahiye, akaziye n'isima n'umusenyi, harimwo intebe zikoze mu mbaho. Hasi mw'ishure hasize isima. Imbere ku ruhome hariyo ikibaho gisize irangi ryirabura.

Uruhome rw’icumba c’ishuri rusize irangi ry’umuhondo, rufis’idirisha rituguruka rigizwe n’ivyuma n’ibiyo. kubiyo hamaditseko ibipapuro vyanditseko amatangazo, ivyo bipapuro bisa n’umuhondo ibindi bikera.

Hino y'inyubako y'ishure yubatswe n'amatafari isakaje amabati asanzwe hari ibiti bisagaraye bitonze ku murongo. Haruguru yavyo hari inyubako igeretse rimwe ifise inkingi ziriko irangi risa n'ubururu.

Idirisha ry’inyubako y’ishure yubatse mumatafari ahiye akaziye hagati na hagati n’isima, rifise inkingi yera hejuru rifise n’intoboro hejuru yiyo nkingi zinjiza umuyaga, rikoze mu vyuma bisize irangi risa n’icatsi kibisi irafise ibiyo.

Ku rwinjiriro rukuru rwishure , hari umuryango ukoze muvyuma usize Irangi ritukura rwubatse mumatafari akaziye Hagati Hagati nisima numusenyi, haruguru kugishimaryango hari umwana yicaye inyuma nurugo hari igiti kinini gisagaraye.

Inyubakwa z 'amashure ndende z' ubatswe n' amatafar' akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi, amw' asakajw' amabat' atukura, ayandi yirabura, haruguru yaho har'utwatsi duteye dukase neza, tugabugwa hirya no hino n' uduti duteye k'umurongo.

Mu cumba c' isomero hari urubaho rusize irangi ryirabura. Hari umwigisha yambaye ishati ryera, rifise imirongo yirabura, ariko arigisha gucagagura amajambo. Handitse iryungane ubukene ricagaguye.

Mucumba c'ishuri, cubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi. Hariyo urubaho rw'irabura kuruhande rw'imbere. Hariy'intebe zikoze mu mbaho. Hariyo abantu bicaye kuntebe bafise mudasobwa bariko bararaba iri imbere yabo ku meza.

Mu cumba c'isomero ry'ishure gisize irangi ryera. Ku ruhome rw'imbere hari urubaho ruriko umusumari uriko uducamurongo. Hapanzeyo imeza zera n'intebe zimwe zisa n'umuhondo izindi zitukura.

Imbere y'amashure hari igiti kinini gisagaraye n'umuntu ariko aragenda. Ayo mashure yubatswe mu matafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi hagati na hagati. Afise imiryango n'amadirisha bikoze mu cumba. Ubwugamo bushigikiwe n'ivyuma bisize irangi risa n'ubururu.

Mu cumba c'incuke, gisize ibara risa n'umuhondo hariyo, hariyo abanyeshure benshi bamwe bicaye abandi bahagaze. Ku ruhome, hariho amashusho ashushanijeho nfashanyigisho. Harimwo n'umugore yambaye igitambara ahagaze inyuma yabo.

Mu cumba c'ishuri cubatswe n'amatafari akaziye hagati na hagati n'isima gifise amadirisha n'imiryango bikozwe mu vyuma amadirisha arafise ibiyo. Ku ruhome rw'imbere, hari ikibaho gisize irangi ryirabura. Mw'ishuri hari intebe zitonze ku mirongo zicarwako n'abanyeshuri.

Haruguru y'ikibuga hari inyubako yubazwe n'amatafara ahiye akaziya hagati na hagati n'isima n'umusenyi afise inkingi zisiziranga igera ubwo ugama buseguwe n'ivyuma bisiziranga iryungururi asakajwe n'amabati asanzwe.

Ucumba c'isomero cubatse n'amatafare ateye igipande mu vyumba hasize iranga iryera harimwo intebe zikoze mu mbaho no mu vyuma ivyuma bisize irangi ry'icatsi kibisi hasi hasize isima.

Ubwugamo bw'ishuri buri imbere y'ingazi , buseguwe n'inkingi zubatswe n'isima n'umusenyi n'ivyuma, busize irangi hasi ry'umuhondo hejuru ryera, busakawe n'inyubako y'isima n'umusenyi n'ivyuma.

Inyubako iri harugura umukuboko kwi buryo igeretse kabiri yubatse mu matafari akaziye n'isima n'umusenyi afise inkingi zisize irangi ry'ubururu hirya hari zindi nyubako ziri mu biti.

Mucumba cisomero cubatse namatafari hariho umuntu ahagaze yambaye impuzu itukura yamaboko maremare imbere yiwe hari imeze iriko igitabo kizinguruye nibindi bihari hariho umwana yicaye imbere yiwe kuntebe afise ikaye ariko arakurikira

Mu cumba c'isomero gisize ibara risa n'umuhondo, hariyo imeza ishasheko igitambara gisa n'ubururu, iriko akabati kariko ibitabo bipanze bigerekeranye. Ako kabati gakoze mu vyuma.

Imbere y'amashuri abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga bazungurutse icuma gishinze kiriko i darapo ry'uburundi inyuma yabo hariho umugabo yambaye ishati yera, ariko arafata amashusho.

Ku ruhome rw'isomero ry'ishuri wubatse n'amatafari n'isima n'umusenyi asize irangi ry'umuhondo, ariko idirisha rikozwe mu vyuma risize umuhondo rifise ibiyo, ariko ibikaratasi biriko amatangazo bisa n'umuhondo.

Hirya y'ikibuga c'umupira w'amaguru kitagira k'ivyatsi, har'inyubako zibiri zirabana zisizee irangi ry'umuhondo. Izo nyubako zifise amadirisha n'imiryango. Harih'umuntu ari haruguru y'ikibuga yambaye umupira w'irabura n' ipantaro n'ibirato.

Imbere y'ikibuga hari inyubako y'amashure yubatse mu matafari ateye igipande c'isima n'umusenyi. Ayo mashure afise imiryango n'amadirisha akozwe mu vyuma inkingi zayo zisize irangi ryera.

Imbere y'amashure yubatse n'amatafari, asakaye n'amabati asanzwe, hariho uduti duteye ku murongo. Hariho n'abana bambaye umwambaro w'ishuri bafise n'udusaho turimwo ibikoresho vyabo bariko barataha.

Icumba cishure cyubatsemwo amatafari ahiye giteye gisize irangi ry'umuhondo harimwo intebe zabanyeshure zicarako babiri babiri kuruhome rwimbere hariyo ikibaho cumwarimu gisize irangi ryirabura.

Imbere y’amashure yubatse n’amatafari, asize irangi ry’umuhondo, asakaje amabati asanzwe, hari abana basohotse, hari ubuti buteye imbere yiryoshure butotahaye busagarariye hasi.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo gisize iranga iryera hariyo ububati bufise ububiko bwinshi busize amabara y'umuhondo na yera hariyo n'imeza zikoze mu vyuma n'imbaho hamwe n'intebe.

Akayira kikirongozi gasiz' isima hasi, kagabuy' impome zibiri, gafis' umuryango w' icum' usiz' irangi ry' umuhond' ufis' ibiyo, hirya har'idirisha ry' icuma rifis' ibiyo.

Umwigisha yambaye ishati yera iriko imirongo yirabura ari kurubaho afise imishatsi yambaye nisaha afise nagacamurongo muntoki urubaho rusize irangi ryirabura

Mu kibuga imbere y'amashure hari urugo rukikuje, rwubatse ivyuma bisize irangi ry'ubururu. Hirya hari amashure yubatse n'amatafari asakaje n'amabati yirabura afise imiryango n'amadirisha bisize irangi ryera.

Haruguru yamashure yubatse mumatafari akaziye Hagati na Hagati nisima numusenyi hasakaje amategura hari uduti duteye kumurongo hariho nabanyeshure bahagaze haruguru yayo hariho ninyubako yivyuma abana bakiniramwo.

Hino y'amashure tubatswe n'amatafari afise imiryamgo ikoze mu vyuma n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu hari abana bambaye umwambaro w'ishure bari mu kibuga bariko barakina.

Inyubako z'ishure zirabana zubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima zifise imiryango ikoze mu vyuma isize ibara ry'umuhondo inkingi zayo zisize irangi ryera.

Imbere y'ubwugamu bw'ubwinjiro bw'ishuri bushigikiwe n'inkingi zubatse mw'isima n'umusenyi n'ivyuma imbere yazo hari ingazi zimanuka mu vyatsi bitota hayi ivyo shuri bifise imiryango ikoze n'icuma ifise n'ibiyo.

Kuruhome rw’ishure rwubakishije amatafari ruteye igipande isima n’umusenyi, hariko ibipapuro vyera bimanitse, bishushanijeko amashusho menshi fasha nyigisho harimwo ipantaro, ikoti n’ibindi vyinshi.

Igiti gisagaraye kirihino y'amashuri asize iranga iryera imiryango n'iyivyuma isize iranga iry' ubururi asakaje amabati yirabura hirya hariho iyindi nyubako isize iranga iry' umuhondo ifise amabati ashaje i.

Mw'isomero ryubakishije amatafari, hateye igipande c'isima n'umusenyi, isize irangi ry'umuhondo, harimwo intebe z'abana bicara babiri babiri zitondetse k'umurongo, hakabamwo k'uruhome rw'imbere ikibaho cirabura c'umwigisha.

Kuruhome rw’ishure rwubatse n’amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n’isima n’umusenyi hari urupapuro rwanditseko amategeko ngenderwaka yiryo shure, ijambo ry’umutwe ryanditswe n’ikaramu itukura.

Mu kibuga kirimwo ivyatsi vyinshi hubakiye ibikoresho abana n’incuke bakinisha ibirimwo intebe ziboheye hejuru bakoresha ku ruvuma nibindi binyongako bisize amarangi atandukanye.

Mucumba cisomero cubatwe 'amatafari ahiye akaziye hagati n'isima numusenyi. Ico cumba kirimwo intebe zikozwe mumbahi hariho ikibaho gisize irangi ryirabura.

Mu cumba c'isomero rishaje, ryubatse n'amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi, gifise idirisha ry'imbaho ku ruhome rw'imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura, harimwo intebe z'imbaho zipanze ku murongo.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari akazi hagati na hagati n'isima n'umusenyi, afise imiryango n'amadirisha akoze mu vyuma bisize irangi ry'ubururu, imbere yaho hateye uduti turi ku murungo.

Mu kibuga c'ishuri harimwo ibiti bibiri bisagaraye harimwo abana bambaye umwambaro w'ishuri bafise udusaho twabo mu mugongo turimwo ibikoresho harimwo icuma gishinze hagati mu kibuga kiriko idarapo ry'uburundi.

Ku rugo rw'ishuri gubakishije amatafari akaziye nisima n'umusenyi rusize irangi hagati na hagati ryera rufise inkingi y'a matafari rufise umuryango ukoze mu vyuma amashuri akoze mu matafari afise inkingi zera.

Haruguru y'igiti kiri kw'ishuri gisagaraye hejuru hari ivyatsi hirya hari ishuri ryubatse n'amatafari riteye n'igipande cisima n'umusenyi risize irangi ryera imiryango yaryo ni yo yicuma isize irangiwa yubururu.

Mu rugo rw'ibiti rutagira umuryango hariyo inyubako y'ishuri isakaje amabata ashaje yubatse mu matafari ahiye akaziya hagati na hagati n'isima n'umuseye ifise amazirisha n'imiryango vy'ivyuma bisize i rangi risa n'umwe.

Mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye, hakaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi ,ifise umuryango w'icuma utukura n'amadirisha afise ibiyo. Harimwo intebe zitonze umurongo. zikozwe mu mbaho.

Mucumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye ateye igipande n'isima n'umusenyi gisize irangi ryera. Hariyo urubaho k'uruhome gw'imbere rusize irangi ryirabura, hariyo intebe zipanze k'umurongo zikoze muvyuma no mumbaho.

Mu cumba c'isomero ry'ishuri ritoyi hari y'intebe z'abana bicarako babiri babiri izo ntebe zikoze mu mbaho hariho imeza y'umwigisha ifise amaguru y'ivyuma yicaye ku ntebe aboneka amaguru gusa ku nte bimwe hariho isha koshi irimwo ibikoresho vy'umwana.

Mucumba cisomero cubatse namatafari ahiye ateye igipande cisima numusenyi gifise idirisha ryicuma risize irangi risa nicatsi kibisi hariko ibiyo harimwo intebe zikoze mumbaho nivyuma ivyuma bisize irangi ryurwatsi rutoto

Mu cumba c'ishuri ku rubaho rusize irangi ryirabura hari umuntu ahagaze afise agacamurongo afise imishasi myinshi wo ishati yera ifise imirongo yirabura, ariko arandika indome acagagura ijama ambo ubukene.

Inyubako yubatse n'amatafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, ifise imiryango n'amadirisha vy'ivyuma bisize irangi ritukura, inkingi zayo zisize irangi ryera.

Mukigo imbere y'amashure yubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati afise inkingi zera. Hari abanyeshure benshi bahagaze, hariho n'ibiti bibiri bisagaraye, hari ivyuma bibiri bishinze kimwe kiriko idarapo ry'Uburundi.

Icumba c'ubuyobozi bw'ishuri cubaswe n'amatafari ahiye akaziye nisima n'umusenyi gifise umuryango ukozwe mu vyuma usize irang iryera hejuru hariho udutoboro twinjize umuyaga.

Mu cumba c'ishuri gisize irangi risa n'umuhondo gifise umuryango n'amadirisha akoze mu cuma afise ibiyo harimwo ububati n'imeza n'intebe hariko ibikoresho vy'abana bimenyereza amashuri.

Mucumba c'ishure ryubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi hasi hasize isima. Kirimwo intebe zikozwe mumbaho n'izindi zikoze mubaho no mu vyuma. Ivyuma bisize irangi ryirabura.

Mu gwinjiriro rw'ishure umuryango wuguruye, hari abantu bariko barinjirayo. Impome zarwo zisize irangi hasi ry'ubururu hejuru iryera. Hari udutoboro twinjiza umuyaga. Uruhome rwo hepfo no haruguru rusize irangi ritukura n'iryera.

Haruguru y'ibarabara ry'ivu, hari umuserege utwara amazi y'imvura, wubakiye n'amabuye akaziye n'isima n'umusenyi. Haruguru yawo hari utwatsi duteye, dukurikirwa n'ishuri ryubatse n'amatafari risakaye n'amabati asanzwe.

Inyubako y' ishure yubatswe n' amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi asakaje amabati asanzwe afise umuryango w' icuma usize irangi ry' ubururu amadirisha ni ayicuma asize irangi ry' umuhondo imbere yaho hari uduti duteye.

Uruhome rw'icumba c'isomero rwubatse mu matafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi. Rusize irangi ryera, ruhometseko igipapuro gisa n'umuhondo n'ikindi cera.

Mucumba c'ishuri k'uruhome rw'imbere har'umugore ahetse umwana yambaye impuzu zera ariko yandika kurubaho rusize irangi ryirabura. har'abana bicaye muntebe bariko barakiriza urutoke kugirango bishure.

M'ubwinjiriro bw'ishuri rukuru hari imiryango ibiri umw'uruguruye. Iyo miryango ikoze muvyuma bisize irangi ritukura, ayomashure yubatse mu matafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Afise inkingi zisize irangi ryera.

Mwisomero ryubatse n'amatafara ahiye akaziye hagati nahagati n'isima n'umusenyi rifise inkingi zisize irangi ryera rifise amadirisha n'imiryango bikoze mu vyuma amadirisha ariko ibiyo harimwo intebe zitonze ku mirongo zikoze mu mbaho.

Imbere y'ishure ryubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati n'ahagati n'isima n'umusenyi, imbere yayo hariho uduti dusagaraye duteye ku murongo . Hakurya yaho hari ishuri rigeretse kabiri ryubatse n'amatafari rikaziye na ryo nyene n'isima n'umusenyi rifise inkingi ryera.

ubwiherero bwubatswe n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi bufise inkingi zisize irangi ryera bufise imiryango y'imbaho hari uruhome ruri imbere ruryubakiye rusize irangi ryera

Ubwugamo bw'ishuri ryubatse n'amatafari ahiye agaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi; afise inkingi isize irangi ry'ubururu; idirisha risize irangi ryera n'iry'ivyuma. Munsi y'idirisha hari intebe ikoze mu mbaho n'ivyuma.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi, isize iranga iryera isakaje amabati atukura , ifise imiryango ine isa n'uwundi waruguru usa n'ubururu, imiryango itatu iruguruye.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, ifise imiryango n'amadirisha bikoze mu vyuma, amadirisha afise ibiyo bisize irangi risa n'umuhondo ifise inkingi zayo zisize irangi ryera.

Mu cumba c'isomero ry'ishuri cubatse n'amatafari giteye igipande c' isima n'umusenyi, gisize irangi ryera hejuru hasi iritukura. Rifise amadirisha akoze mu vyuma, hapanze intebe ziri ku mirongo zikoze mu vyuma no mu mbaho. Ivyuma bisize irangi ry' ubururu.

Haruguru y'ibarabara ahegereye ibiti hari abana bambaye umwambaro bavuye kw'ishuri, haruguru yabo hari ikigega c'amazi cubatse n'amatafari akaziye n'isima haruguru yacu hari ishuri ry'ikirongozi ryubatse n'amatafari, haruguru y'iryo shuri hari inyubako yubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi ifise amabati atukura.

Mu Rwinjiro rukuru rw'ishuri rufise umuryango w'icuma, usize irangi ritukura, har'umwana yicaye ku gishima ryango co hepfo .Indani mu rugo ,hariyo igiti gisagaraye ,mu kibuga hariy'umwana afise ikinga.

Isomero ryubatse n'amatafari ,akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Hariho umwana yicaye ku ntebe imbere y'iwe, hariho imeza iriko ibitabo vyanditse n'imashini, n'ikaye yiwe yigiramwo.

Imbere y'ishuri mutwatsi dukase hariyo ibiti biteye ku murongo, iryo shuri ryubatse mu matafari riteye n'igipande c'isima n'umusenyi, risize irangi ry'umuhondo, rifise ubw'ubugamwo bushigikiwe n'ivyuma, rirafise n'umuserege utwara amazi y'imvura.

Uruhome rw'inyubako rwubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi, rufise umuryango utukura ukoze mu vyuma, rifise n'inyongera ifise ivyuma bikitse navyonyene bisize irangi ritukura.

Imbere r'ishuri rigeretse kabiri ryubatse n'amatafarahiye akaziye nisima n'umusenyi rifise inkingi zisiziranga iryera hari igiti i ruhande y'igiti hari ivyuma bishinze bigizwe n'amabara menshi abana bakinirako.

Mu cumba c'isomero gifise uruhome gubatswe n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi. Hariko urubaho rw'umwigisha rusize irangi ry'irabura ku rubaho hari icirwa c'ururimi mvamahanga.

Ku ruhome rw'imbere yinyubako yubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati n'ahagati n'isima n'umusenyi. Hejuru y'amadirisha n'umuryango har'inkingi isize rangi ryera. Amadirisha n'umuryango akoze mu vyuma bisiz irangi ritukura. Hejuru y'amadirisha n'umuryango, hariyo udutoboro twinjiza umuyaga.

Mu cumba c'ishuri cubatse n'amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi gisize irangi ritukura kuva hasi gushika kw'idirisha, kuva kwidirisha gushika hejuru hari irangi ryera, gifise amadirisha asize irangi ritukura akoze mu vyuma, hariyo intebe zitonze ku mirongo zikoze mu vyuma n'imbaho, ivyuma bisize irangi ry'ubururu.

Icumba c'ishuri cubatse n'amatafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi gifise inkingi zisize irangi ryera harimwo urubaho rusize irange ryirabura ruriko icigwa c'ibiharuro.

Kw'ishuri risize isima n'umusenyi, hari imeza iriko imashini za mudasobwa, iruhande y'izo meza hicaye abantu babiri bariko barakoresha izo mashini.

Imbere y'amashuri yubakishije amatafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri ubaranga amashuri asakaje uruhande rumwe amabati yatukura urundi ruhande amabati yera.

Ku rugo rw'ishuri ry'abana b'inshuke hari umuryango wuguruye. Ku mpome hari ibirango vy'ishuri hari abana bafiswe n'abantu baje kubatora batashi mbere y'aho hari imodoka irindiriye abanyeshuri.

Abana bari mu kayira bariko baragenda kw'ishuri. Bafatanye ku rutugu bafise udusaho twabo kw'izosi baduhetse mu mugongo dufise amabara y'ubururu n'ayatukura.

Ku ruhome rw'isomero ry'ishuri rusa n'umuhondo hari igikaratasi kimaditseko ico gikaratasi gishushanijeko ibikoresho mfasha nyigisho ni ibikoresho bijanye n'icigwa c'uburimyi.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari n'isima n'umusenyi tey'igipande, asize irangi ry'umuhondo ku mukenyero waryo hari rangi iryirabura afise imiryango n'amadirisha bikozwe mu vyuma, bisize mw'irangi ry'ubururu, ariko ibiyo.

Mu cumba c'isomero yubatse n'amatafari ahiye hamwe arakaziye n'isima n'umusenyi ahandi ateye igipande asize irangi ry'umuhondo hariko urubaho rusize irangi ryirabura.

Imbere y' amashur' asakaj' ibisakazo vyirabura, har' urugo rugizwe n'ivyuma bisiz'irangi ry' ubururu, inyuma yugo rugo hariy' igiti gisagaraye hejuru gitotahaye.

Mubwugamo bwinyubako y'ishuri hariy' umunt' arik' aragenda yambay' ipantar' isa n' ivu, afise n' sakoshi, ay' amashure yubatse n' amatafar'ahiy' akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi.

Ku ruhome rw'icumba c'ishuri, rwubatswe n'amatafari ahiye, hakubise igipande c'isima n'umusenyi, rusize irangi ry'umuhondo. Hari ikibaho gisize irangi ryirabura, kiriko icigwa c'ikirundi.

Mucumba c’ishure cubatse n’amatafari ahiye ateye iruhande c’isima n’umusenyi, kumpome hasize irangi ryera hasi hasize isima, mw’ishure hicaye abana bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho bambaye umwambaro ubaranga.

Iruhande y'urugo rwubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi rusize irangi hagati na gahati. Hari abantu bahicaye ,mbere yaho hari ishure ryubatse namatafari rifise inkingi zera zisakaye namabati asakaye sanzwe haruguru yayo hari ho umwana yambaye ipantaro yera n'ishati itukura.

Haruguru y'ikibuga c'ishure, giharuye neza kitagira ivyatsi, hari ishure rigeretse kabiri. Iryo shure ryubatse n'amatafari, akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Afise inkingi zisize irangi ryera, n'imiryango y'icuma isize irangi ry'ubururu.

Inyubako zibiriri zishure zigaburwa nibabara hagati zubatse namatafari akaziye nisima numusenyi iyo hepfo ifise inkingi zera hirya hari ibiti vyinshi hino hepfo hari ivyatsi hariho nabantu bicaye iruhande yurugo

Haruguru y'inyubako igeretse kabiri, yubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Afise amadirisha y'icuma ariko ibiyo. Hepfo yayo, hari imiduga myishi ihagaze mu kibuga, inyuma yayo, hari abanyeshuri bambaye umwambaro n'abandi bantu bahahagaze.

Ubwugamo bw'icumba c'ishuri, bwubatse n'isima n'amabuye n'umusenyi. Buseguwe n'inkingi zubatse mu matafari, n'isima n'umusenyi. Zifatanijwe n'ivyuma. Vyose bisize irangi ry'ubururu.

Mucumba c'ishure hariyo abantu bicaye Barabana bicaye kuntebe zikoze n'ivyuma n'imbaho, icocumba gisize irangi ryera gifise amadirisha akoze muvyuma, afise n’ibiyo, hejuru urusakarero ruseguwe n'ivyuma.

Uruhande gw' inyuma gw' inyubako yubatse n' amatafari ahiye, hagati na hagati ni isima n' umusenyi hari ikigunda c' amateke, hejuru hariho inkengeri iboheye kwi sakariro hari n' udutoboro tuzana umuyaga.

Haruguru y'ikibuga c'umupira w'amaboko hari inyubako igeretse kabiri yubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi afise inkingi zisize iranga iryera amadirisha asize irangi ngi iryobororo.

Haruguru y' umuryango mukuru w' ishure ukoze mu vyuma usize irangi ryera , hari inzu yubatse n' amatafari ateye igipande c' isima n' umusenyi , gisize irangi ryera bacururizamwo . Kw' idirisha ryaho hari abantu baje kugura ibintu .

Kugwinjiriro rukuru rw’ishuri har’imiryango ibiri irabana, isize irangi risa n’ubururu, ikoze muvyuma. Ku mpome hasiz’irangi risa n’umuhondo. Handitseko ibirango biranga iryo shure.

Mukayira kubakiye n'impore zibiri, z'ubatswe mu matafari n' isima n' umusenyi biteye igipande, impombe zisize irangi risa n'umuhondo kaja muvyumba bibiri bifis' imiryango, isize irangi risa n'ubururu, iyo miryango n' iyicuma, kuruhome hariho igipapuro cera kihamanitse.

Imbere yinyubako zibiri hariho ubwatsi bukase neza harimwo nigiti gisagaraye ayo mashure yubatse mumatafari ahiye agaziye nisima imiryango yayo ikozwe muvyuma nibiyo

Haruguru y'ishure ryubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima, rifise inkingi zera, risakaje amabati asanzwe. Hari umwana yambaye impuzu zera harimwo umupira utukura.

Mu cumba c'isomero ryubatse n'amatafari ahiye rifise inkingi zisize irangi ryera, ku ruhome rw'imbere hariko urubaho rusize irangi ryirabura, harimwo imeza yubatse n'amatafari n'isima n'umusenyi ifise aho amazi acafuye aca.

Inyubako zubatse n'amatafari ziteye igipande n'isima n'umusenyi zimwe zisize ibara ry'umuhondo izindi amabara yera, hariho izisakaje amabati atukura n'izindi zisakaje amabati yirabura.

Mucumba c' isomero cubatswe n' amatafari ahiye akaziyen' isima n’umusenyi, gifise inkingi zisize irangi ryera, kuruhome hariho ikibaho gisize irangi ryirabura, harimwo intebe, harimwo n' udutoboro dutwara umuyaga hirya.

Kurugo rw'ishuri wubatswa n'amatafarahiye ateye igipanda ci simaa n'umusenyi hari umuryango wuguruye wubatswa n'ivyuma usize iranga iry'ubururu hejuru no mu mbavu ku ruhome handitse ibiranga iryo shuri.

Mubwugamo imbere y'ishuri rigeretse rimwe rifise inkingi zisize irangi ryera ryubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati n'agati n'isima n'umusenyi rifise amadirisha y'icuma hariho umwana yicaye ku ntebe ikoze mu mbaho n'ivyuma yambaye umwambaro umuranga.

Inyuma y'inyubako igeretse rimwe yubatse n'amatafari akaziye n'isima, afise inkingi isize irangi ryera, hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishure, n'abandi bambaye izindi bari k'uruhande rwohepfo ,bafise amasakoshi arimwo ibikoresho vyabo.

Munsi y'ishure ryubatswe n'amatafari ahiye akaziye, hagati na hagati n'isima rifise inkingi zera n'amadirisha y'ivyuma afise ibiyo, har'imodoka zihatonze, inyuma yizo modoka hari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishuri bamwe bicaye abandi bahagaze .

Mu cumba c'ishuri, harimwo abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga. Bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho. Hariho umunyeshure ahagaze imbere. Ku ruhome rw'imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura.

Mu kayira kari hagati y'ivyatsi kw'ishuri kubatse n'amabuye n'umusenyi n'isima, hari abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga, bambaye udushakoshi turimwo ibikoresho vyabo, hirya yabo hari amashuri yubatse n'amatafari asakaye n'amabati asanzwe.

Musi y'ikibuga c'umupira hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bahetse udusaho twabo mu mugongo turimwo ibikoresho imbere yabo hari ibiti bibiri kimwe kirimwo i darapo ry'uburundi n'imodoka ihagaze.

Ubwugamo busakawe namabati asanzwe inkingi ziwushigikiye zubatswe nivyuma nisima zisize irangi ryubururu hasi iryera hejuru bwubatswe namatafari ateye igipande asize ryubururu hasi niryera hejuru

Mu cumba c'isomero cubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Ifise inkingi zisize irangi ryera. Ku ruhome, hari ikibaho gisize irangi ryirabura, canditseko n'ingwa. Ico cumba kirimwo intebe zikozwe mu mbaho.

Ubwugamo bw'imodoka busize irangi ry'ubururu kuva hasi gushika hagati na hagati. Kuva hagati na hagati gushika hejuru hari irangi ry'era. Inkingi zabwo zubatse mu vyuma n'isima n'umusenyi, zisize irangi ry'ubururu kuva hasi gushika hagati. Kuva hagati gushika hejuru rigasiga irangi ry'era.

Imbere y' amashure yubatse n' amatafari akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi afise imiryango isize irangi risa n' ubururu hari ivyuma bishinze biriko idarapo inyuma yayo mashure no hirya hari ibiti vyinshi.

Imbere y'ishure rigeretse rimwe risize irangi ryera ku nkingi, hari uduti duteye ku murongo harimwo n'igiti kirekire. Urugo rwaryo hagati na hagati rusize irangi ryera. Mu kibuga hari abana bambaye umwambaro w'ishure bafise udusaho turimwo ibikoresho.

Imbere y'ishure ryubatswe namatafari akaziye nisima n'umusenyi hagati na hagati rifise idirisha rikoze mu vyuma risiza iranga irera rifise umuryango na we nyene ukoze mu cuma usiza irangi risan' ubururu harihawe bana bambaye umwambaro w'ishuri.

Inyubako y’ishure igeretse kabiri, hejuru isakaye n’amabati asanzwe, ifise inkingi isize irangi ryera, ifise amadirisha y’icuma afise ibiyo y’ubatswe n’amatafari akaziye hagati na hagati n’isima n’umusenyi.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari akaziye nisima n'umusenyi, gifise inkingi zisize irangi ryera. Imbere kuruhome hari urubaho rusize irangi ry'irabura. Harimwo intebe zipanze kumurongo zikoze mu mbaho.

Mucumba c' isomero cubatse n' amatafari akaziye n' isima n' umusenyi, gifise inkingi zera imbere kuruhome hariho ikibaho gisize irangi ryirabura mwishure hariyo intebe zitonze kumurongo zikoze mubiti gusa.

Mu cumba c'ububiko bw'ishuri cubatse n'amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi. Gisize irangi risa n'umuhondo. Hariyo ububati bw'ivyuma busize irangi risa n'ubururu. Ububati bufise ububiko bwishi. Harimwo ibitabo bibitse bishinze. Harimwo n'imeza n'intebe.

Icumba c'ishuri cubatse n'amatafari gitey'igipande n'isima n'umusenyi. Gisize irangi ryera. Harimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe y'umw'umwe. Hariho n'imeza. Abanyeshuri bambaye impuzu zidasa.

Inzu nziza yubatse n'amatafara ahiye igaziye n'isima umuryango w'umweru ukozwe mu cuma ofisi ibice bibiri igice kimwe gipfunguye imbere hariy intebe n'imeza ku ruhande rwo hirya ubona ko hasize irangi ry'ubururu.

Mwibarabara mukuboko kukuryo hariho imiduga ihagaze munsi yurugo rwishure hubatse mumatafari ahiye hejuru hakaba ivyuma bifatanijwe ninkiki zubatse muma tafari hirya hariho inyubako igeretse kabiri

Mucumba c'isomero kirimwo urubaho gwirabura gisize irangi ryera gifise amadirisha y'ivyuma afise ibiyo harimwo intebe zitondetse zabanyeshuri bicarako ari babiri babiri.

Ku ruhande rw'inyuma rwo hasi, rw'inyubakwa y'ishuri igeretse rimwe, hari abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga, bafise n'udusaho turimwo ibikoresho vyabo. Izo nyubakwa zubatse mu matafari, akaziye n'isima n'umusenyi.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo, hariyo ububati. Bumwe bukozwe mu vyuma ubundi bukozwe mu mbaho. Hariyo n'ikaziye irimwo amacupa. Hariho n'udusaho imbere y'ububati, tumwe dutukura utundi dusa n'ubururu.

Uruhome rw'icumba cishuri rwubatswe n'amatafari rukubise igipande c'isima n'umusenyi usize irangi ry'umuhondo hariko urubaho rusize irangi ry'irabura ruriko imyimenyerezo y'ibiharuro vyo guteranya bimwe birakosoye ibindi ntibikosoye.

Imbere y'ishuri rigeretse kabiri, hari abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga. Iryo shure ryubatse mu matafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi. Rifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma. Rifise inkingi zisize irangi ryera.

Inyubako zibiri zigaburwa n'ibarabara, hagati yazo imwe isakaje amabati asanzwe iyindi isakaje amabati atukura. Zose zubatswe n'amatafari akaziye hagati na hagati n'isima. Imbere y'imwe hariho uduti tuteye ku murongo.

inyuma y' ishure rifis' amabat' ashaj' atobaguritse rifise n' itar' inyuma, yubatse n' amatafar' akaziye n'isima n' umusenyi, hariy' ibiti bihagaze biteye k' umurongo, hariyo n' umuserege utwar' amazi y' imvura.

Urwinjiriro rw'ishuri rukuru rufise umuryango w'icuma usize irangi ritukura, haruguru yarwo hari igiti gisagaraye hepfo hari umwana w'umunyeshuri yambaye umwambaro afise ikinga ariko ararihagarika.

Ku rwinjiriro rukuru rw'urugo rw'ishuri, hari imiryango ibiri ihura. umuryango umwe uruguruye. Iyo miryango ikoze mu vyuma. Isize irangi ryera. Urugo rwubatse mumatafari ateye igipande n'isima n'umusenyi.

Ubwugamo bwicumba cishuri bufashwe ninkingi zibiri zubatwe nivyumba n'isima numusenyi zisize irangi ry'ubururu bufatanijwe nivyuma bisize irangi ry'ubururu hariyo abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga bafise ibikoresho vyabo mugasho kumugongo.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari giteye igipande n'isima n'umusenyi. Gifise amadirisha akozwe mu vyuma ariko ibiyo. Harimwo intebe ni meza. Intebe zikoze mu mbaho, imeza zikoze mu mbaho n'ivyuma.

Urwinjiriro rukuru rw' ishuri, rigizwe n' ivyuma bifise ibara ritukura. Bufashe ku mpome zubatse n' amatafari ahiye, ateye igipande c' isima n' umusenyi .izo mpome zisizwe irangi ryera hejuru, n' irisa n' ubururu hasi.

Kuruhande rw'inyuma y'inyubako y'ishure, rw'ubakishije n'amatafari ahiye, ateye igipande c'isima n'umusenyi, harikigundu c'amateke. Hejuru kw'isakariro haboheye inkengeri bavuza bakurikire ikiranga mwanya.

Imbere y’inyubako yubatse n’amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n’isima rifise inkingi zisize irangi ryera risakaje amabati asanzwe. Hari uduti duteye kumurongo hirya hari igiti kirekire, imbere yayo hari ibarabara riyigabura n’iyindi nyubako isakaje ibisakazo vy’irabura.

Mu cumba c'ishure risize ibara ry'umuhondo, gifise amadirisha akoze mu vyuma, afise ibiyo. Harimwo imeza ikoze n'imbaho, ku ruhome n'imbere hariyo ikibaho gisize irangi ryirabura.

Mukibuga imbere y'Amashure haricuma gishinze kimanitseko idarapo .Amashure asakaje amabati yirabura, afise Amadirisha n'imiryango yicuma asize Irangi ryera, hirya hari inzu igeretse kabiri ifise inkingi zisize irangi ryera.

Mu bwugamo bw'ishuri, bufashwe n'inkingi zubatswe n'isima, n'ivyuma n'umusenyi. Zishize irangi risa n'ubururu, zifatanijwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu. Hariyo abanyeshure bambaye umwambaro urimwo amabara y'ubururu.

Mucumba cishuri cubatse namatafari ahiye akaziye nisima n'umusenyi hariyo imeza n'intebe zikoze mumbaho, hariyo nabantu babiri bahagaze umwe yambaye ikoti n'ishati ryera uyundi yambaye umupira.

Musi y'ishuri rigeretse rimwe ryubatse n'amatafaraahiye akaziya nisima n'umusenyi rifise inkingi zera hari abanyeshuri begamiye ku ruhomi imbere yabo hariho ikibuga c'umupira w'amaboko.

Urwinjiro rukuru rw'urugrwa bw'ishuri rufise imiryango y'icuma isize irangi ry'ubururu urugo rwubatse mu matafari ateye igipande n'isima n'umusenyi ku ruhome inyuma hariko ibirango vy'iryo shuri.

Icumba c'isomero ryubatse n'amatafari akubise igipande n'isima n'umusenyi. Harimwo imeza zikoze mu biti. Kuri izo meza hariho iziriko ivyarahani. Hariyo abakobwa babiri bariko barashona.

Imbere y'inyubako y'ishuri igeretse rimwe yubatse n'amatafari akazi hagati n'aagati n'isima n'umusenyi afise inkingi yera hari umunyeshuri yambaye umwambaro umuranga n'ibirato afise agasaho kiwe mu muge ongo karimwo ibikoresho.

Ku ruhome rw'isomero ry'ishuri bubazwe n'amatafarahiye akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi rufise inkingi isiziranga iryera hariko urubaho rusiziranga iryirabura ruriko ivyirwa abana bariko bariga.

Mubwinjiriro w'ishure impome zubatse n'amatafari ahiye zirakaziye n'isima n'umusenyi. Aho bakirira abantu hari amadirisha y'ivyuma afise ibiyo hejuru hari ikirangi cishure.

Mu cumba c'isomero yubatswe n'amatafari, harimwo intebe z'abanyeshure bicarako babiri babiri. Imbere hariho imeza iriko igitambara gifise irangi risa n'ubururu. Ku ruhome hari ikibaho gisize irangi ryirabura.

Imbere y' inyubako yamashuri igeretse kabiri, hari ibiti bitonze ku murongo .Hari imodoka ziri iruhande yavyo ntonto . Munsi yaho hari ivyuma bibiri bishinze kimwe kiriko idarapo ry' Uburundi . Hirya hari ibiti bitonze ku murongo bimanuka.

Imbere y'ishuri rigeretse ryubatse n'amatafarahiye akaziye n'isima n'umusenyi rifise inkingi zisize iranga iryera rifise imiryango n'amadirisha y'icuma risakaje amabata asanzwe hari ikibuwa gikikijwe n'uduti duteye ku murongo totahaye.

Mucumba cisomero cubatse namatafari ateye igipande cisima numusenyi hasize irangi ryera harimwo amameza ariko ivyara ahandi hariho abantu bicaye kuntebe bariko barashona

Munsi y'inyubako y'ishuri, hubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi. Ifise inkingi zisize ibara ryera. Hariyo imodoka z'amabara menshi, harimwo izera harimwo n'izirabura, hari n'iyisa n'ubururu.

Mu cumba c'isomero ku ruhome rwubatswe n'amatafarahiye ruteye igipandeci isima n'umusenyi rusize iranga iryo umuhondo hari ikibaho gisize iranga iry irabura kiriko ibibazo vy'abanyeshuri.

Icumba c' isomero, gisize ibara risa n' umuhondo. Gifise amadirisha akozwe mu vyuma afise ibiyo. Hariyo imeza z'imbaho ziriko ibikoresho, iruhande hariho n' intebe abantu bicarako.

Inyubako ndende zisize ugutandukanyi hari izihorifise ibisakazo vy'amabati asanzwe n'izindi ibisakazo vyazo vyirabura hari ho irifise imiryango y'ivyuma n'ubwougamo bushigikiwe n'ivyuma iyo miryangoni ivyuma isize irangi ry'ubururu.

Ku ruhome rw'isomero ry'ishuri rwubatswe n'amatafari ahiye ateye igipande n'isima n'umusenyi. Rusize irangi risa n'umuhondo. Ku ruhome hari urubaho rusize irangi ryirabura. Ruriko ibipapuro vyinshi vyanditse ko amatangazo.

Mu kibuga hashinze ivyuma bibiri kimwe kiri ko'idarapo ry'uburundi hirya no haruguru hari ibiti biteye ku murongo muri ivyo biti hari imodoka ntonto zihahagaze haruguru y'ibiti vyo haruguru hari inyubako igeretse kabiri ifise inkingi zisiziranga ry'ubururu.

Imbere ry' ishure ry' isomero ryubatse n' amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi, rifise inkingi zisize amabara yera. Hari uduti duteye ku murongo. Hari n' abanyeshuri bahagaze mu kibuga, bambaye umwambaro ubaranga. Bafise udusaho twabo mu mugongo.

Imbere y'ibi kibuga hariyo ishuri ri hagati mu biti ryubatse n'amatafari ahiye ikazie nisima n'umusenyi ifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma isize iranga iryera.

Inyuma y'ishuri ryubatse n'amatafari ahiye risakaje amabati asanzwe hariho ikigundu c'amateke n'ivyatsi hariho inkengeri iboheye hejuru ku rusakariro.

Mucumba c' isomero cubatse n' amatafar' ahiy' akaziye hagati na hagati n' isimana n' umusenyi, gifis' inkingi zera, hariy' intebe zitonze k' umurongo, zimwe zikozwe mumbaho gusa, izindi zikoze mumbaho n ivyuma; ivyuma bisiz' irangi ryirabura.

Imbere y'amashuri yubatse n'amatafari ahiye, akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi afise imiryango n'amadirisha bikozwe mu vyuma. Imbere yaho hari ivyatsi vyinshi harimwo n'igiti gitotahaye.

Kugwinjiriro gurugo rwishure rwubatse mumatafari hari umuryango usize irangi ryubururu ukoze mucuma hepfo kuruhome hari ikirango cishure hariho ni darapo riri indani winjiye ushikira kubantu bahagaze iruhande yimiduga

Mu kibuga, harih' icuma gishinze kirik' ibendera ryu Burundi, hirya yaco harih' umwana yambay' umwambar' umuranga, inyuma yiwe harih' inzu zibiri zirabana, iyo hepf' ifis' uduti duteye k' umurongo dutotahaye.

Ikigo c' ishure gifis' amashure menshi cane, uruhande rumwe rufis' ubwugamo busiz' isima, hasi bufis' inkingi, ikozwe n' amatafar' akaziye hagati na hagati n' isima n' umusenyi, har' umuserege wubakiy' utwar' amazi y' imvura, hari n' igiti kirekire gitotahaye.

Mu cumba c'ishure cubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi, hariyo n'urutsinga ruzana umuyagankuba, hariyo ikibaho gisize irangi ry'irabura, ibubamfu haciye umurongo ugabura ahaja ivyigwa n'ahaja amatariki.

Musi y'ishuri ryubatswe n'amatafari ahiye hagati na hagati y'isima n'umusenyi yubatswe n'amabati asanzwe hariyo ikibuga c'umupira kitagirako ivyatsi hariho n'umwana ariko aragendagenda.

Inyuma y'urugo rw'inyubako igeretse rimwe hari imiduga ihahagaze myinshi iyo nyubako yubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati n'ahagati n'isima n'umusenyi asakaye bisanzwe.

Mu cumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye, hateye igipande c'isima n'umusenyi gifise amadirisha y'ivyuma arikw' ibiyo. Hariy'intebe zikoze mu mbaho. Ku ruhome rw'imbere harih' ikibaho gisize irangi ry'irabura, kiriko ivyandiko vyanditswe n'ingwa yera.

Imbere y'urugo rw'ishure ry'itiriwe Umumarayika Gabriyeri, hari ikiraro c'ubatswe n'isima n'umusenyi, gica hejuru y'umuserege wubatse utwara amazi y'imvura. Hari n'ikirango c'iyo shure.

Ubwugamu bw'ishuri ryubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi afise imiryango n'amadirisha y'ivyuma ubwugamu bufise inkingi zubatse n'amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi hasi hasizisima.

Musi y'inyubako yubatse n'amatafara ahiye akaziye hagati na hagati n'i siba n'umusenyi isakaje amabati asanzwe yera hariho uduti duteye ku murongo hepfo yutwa uduti hari vyatsi hirya hari inyubako igeretse rimwe.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari akaziye hagati na hagati n'isima afise amadirisha n'imiryango y'ivyuma asize iranga iryera afise n'inkingi ziduga zisize iranga iryera.

Ku ruhome rw'icumba c'ishuri rwubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi hagati na hagati hari urubaho rusize irangi ryirabura rwanditseko indanga gihe ijambo ryu mutwe riciye munsi akarongo.

Munsi y'ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse n'amabuye n'isima n'umusenyi hari imiduga ihatonze imbere yaho hari inzu igeretse kabiri ifise inkingi zisize irangi ryera yubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi.

Haruguru yibarabara, hari ishure rifise urugo rwubatse n'amatafari ahiye iteye nigipande c'isima n'umusenyi urwo rugo rifise imiryango ibiri minini minini ninkingi zarwo bisize irangi risa nubururu.

Murugo rw'ishuri hari abanyeshuri bahetse udusaho twabo turimwo ibikoresho bamwe bambaye umwambaro w'ishuri hirya yabo hari inyubakwa y'ishuri yubatse mu matafare akaziyene isima niumusenyi afise n'inkingi zisize iraga ryera.

Mucumba c'isomero gisize irahangi risa n'umuhondo hariyo imeza zikoze mumbaho n'ibyuma ,hariyo abanyeshuri bambaye gutandukanyi harimwo nibufise ishakoshi mu mugongo itukura. Hariho ubuhagaze mbere yambaye inkofero yambaye ikoti itukura.

Ku bwinjiro bukuru bw'urugo bw'ishuri ,hari umuryango muniniya ukoze mu ivyuma usize irangi ritukura .winjiye indani hari uwo mwana yambaye impuzu z'ishuri afise kinga urugo rukozwe n'amatafari ahiye.

Inyuma y'ishuri ryubatse n'amatafari ,akaziye n'isima n'umusenyi, afise inkingi zisize irangi ry'ubururu, hari ibiti n'imicafu iri hasi y'amababi, hariho umuserege utwara amazi hariyo n'umuntu yambaye impuzu zera n'ibiti biteye hirya bitotahaye.

Mu cumba c'ishuri hariyo abantu benshi bicaye ku ntebe, bamwe bambaye umwambaro usa abandi bambaye izisa, hariho umuntu ahagaze yambaye umupira wirabura afise indanguramajwi.

Mu rugo rwubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi hasize iranga ryera hagati na hagati hari abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga inyuma y'urugo hari inyubako igeretse kane idaheze.

Imbere y'icumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi hagati na hagati. Gifise inkingi zisize irangi risa n'ubururu zifise idirisha n'umuryango bikozwe mucuma. Umuryango ufise inyongera. Har'intebe ikoze mucuma n'imbaho ir'imbere yaryo.

Haruguru y'imiduga y'ubwoko bwinshi isize irangi ritandukanye. Har’urugo ruri ruhande y'ibiti. Mururwo rugo hari inyubako yubatse n'amatafari ahiye igeretse rimwe ifise inkingi zera.

Imbere y'ishuri rigeretse gatatu ryubatse n'amatafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi hagati na hagati, hari urugo rw'ivyuma rusize irangi risa n'ubururu; umuryango urugaye nawo nyene usize irangi ry'ubururu.

Uruhande rw'inyuma rw'ishuri ryubakishije amatafahari ateye igipande c'isima n'umusenyi ,hasize irangi ryera ,iryo shuri rifise amadirisha akoze mu vyuma, ku mukenyero waryo ,ari wo mushinge hasize irangi ritukura inyuma yaryo haracafuye hari n'igiti gisagaraye.

Mu cumba c'ishuri cubaswe n'amatafar ahiye, akaziye hagati nahagati n'isima n'umusenyi gifise inkingi zisizirangiryera hari y'intebe ziri ku murongo mu'ishuri zikoze mumbaho.

Mu cumba c'isomero cubatsi n'amatafarahiye giteye gipande c'isima n'umusenyi gisize iranga iryera indani hari abanyeshuri bicaye ku ntebe bamwe bicaye ku ruhande rumwe abandi bicaye ku rundi barabana.

Mu mpera z'ikibuga hari y'inyubako yagenewe guhagarikwamo imodoka ntonto isakaje amabati yirabura ahagaze ku vyuma ibubamvu bw'ikibuga hari inyubako zibiri zubatse n'amatafari ahiye zisakaje amabati asanzwe.

Ku ruhome rw'icumba c'ishuri rwubatse n'amatafari ruteye igipandi n'isima n'umusenyi rusize irangi risa n'umuhondo. Hariko ikibaho gisize irangi ryirabura kurico kibaho handitse ko icigwa cikirundi.

Imbere y'ishuri ryubatswe n'amatafari riteye igipande n'isima n'umusenyi bisize irangi ryera. Rifise ubwugamo bufashwe n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu. Hari uduti duteye ku murongo dutotahaye. Imbere yatwo hari ivyatsi.

Mu kibuga hari ivyuma bibiri bishinze kimwe kiriko idirapo ry'uburundi, haruguru yavyo hari imodoka zihagaze mu biti, imbere yazo hari ishuri rigeretse kabiri ryubatse n'amatafari akaziye n'isima n'umusenyi, ubwugamo bwayo buhagaze ku vyuma bisize amabara y'ubururu.

Inyubako yubatse mu matafari ahiye akaziye n'isima n'umusenyi hagati na hagati afise inkingi zisize iranga ryera amadirisha n'ay'ivyuma asize iranga ryera zifise udutoboro twinjize umuyaga.

Mu cumba c'inyubako y'ishure yubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi, gifise inkingi ikitse yera, gifise umuryango usize ibara ritukura, ku muryango hamanitseko igipapuro cera.

Munsi y'isomero rigeretse kabiri, ryubatswe n'amatafara ahiye akaziye hagati na hagati n'isima, rifise inkingi zisize irangi ryera .Imiryango n'amadirisha bikoze mu vyuma, kandi bifise ibiyo. Hariho uduti duteye ku murongo. Munsi yatwo hariho umuserege wubakiye ucamwo amazi y'imvura.

Ku ruhome rw'isomero wubatswe n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'i sima n'umusenyi, rufise inkingi zisize iranga iryera hariko urubaho rusize iranga iryirabura.

Ku cumba c'ishuri cubatse n'amatafari giteye igipande, n'isima, n'umusenyi gisize irangi ry'umuhondo, hari umuryango munini urimwo imiryango mito mito itatu, ukoze mu vyuma ufise n'ibiyo, mu cumba hariyo idirisha rikoze mu cuma rifise ibiyo.

Mu cumba c'isomero gisize irangi risa n'umuhondo, gifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, hariho abanyeshuri bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza zikoze mu vyuma n'imbaho, ziteretseko mu dasobwa, bambaye impuzu zibaranga.

Ubwugamwo bw' ishuri bwubatswe n'isima n' umusenyi n' amabuye hariyo abanyeshure bafise ibitabo muminwe ubwo bwugamo bushigikiwe n' ivyuma bisize irangi ry' ubururu.

Mucumba c'isomero cubatse n'amatafari ahiye hateye igipande c'isima n'umusenyi hasize irangi ryera, kumadirisha hari ibitambarara vyamabara y'ubururu, hariyo abanyeshure bane bambaye impuzu zisa imbere yabo hari imeza iriko ibikoresho bariko bararaba.

Mucumba cisomero yishure hariho abana bicaye kuntebe zikoze muvyuma nimbaho imbaho zisize amarangi asa numuhondo imbere harumwarimu ariko araba ibitabo biri kumeza

Mucumba cisomero hari abanyeshure bariko biga gukata ivyuma bambaye umwambaro ubaranga iruhande yabo hari umwigisha yambaye ishati yera ariko aratanga intumbero yingene bakora akazi

Mucumba cikigo c ' ishure hariyo abana bambaye umwambaro ubaranga bicaye kuntebe imbere yabo hariho imeza ziriko incarahani abana bariko barashona.

Icumba c'isomero kirimwo imeza ikoze mu mbaho kiriko ibikoresho amadirisha y'ico cumba afutse n'impuzu isa n'ubururu hari yo abana batanu bambaye umwambaro ubaranga hariho umwe yicaye ye na bane bahagaze bariko baraba ivyo akora.

Mucumba cishure risize irangi ryera cubatse namatafari hariyo abanyeshure bicaye kuntebe abo banyeshure bambaye imyambaro ibaranga bambaye ikamba mwizosi ripima uburebure

Mucumba c'ishure gisize irangi ryera, hari abahungu batatu bambaye umwambaro w'ubururu n'amashati yera, imbere yabo hari imeza isize irangi ry'ubururu hariko icuma bariko barakora.

Ku meza ikoze n'ivyuma n'imbaho hari igishushanyo c'inzu igerekeranije rimwe. Hirya hari umugore ashize amaboko ku meza, iruhande hari abanyeshure bariko baracigirako.

Mu cumba c'isomero ry'ishure, risize irangi ryera, hariyo abanyeshure bicaye ku ntebe. Imbere yabo hari imeza, ikoze mu vyuma n'imbaho. Imbere hariho umwarimu, afise ikintu ariko arabereka mu ntoke. Yambaye umwambaro w'akazi umuranga.

Mucumba cishure cubatswe namatafari ateye igipande cisima numusenyi hasize irangi ryumuhondo harimwo abanyeshure bambaye impuzu zisa harimwo umuhungu yambaye inkofero imbere yaho haricuma bariko barigirako

Mu cumba c'isomero c'ishuri cubatse n'amatafari ahiye ateye igipande n'isima n'umusenyi isize irangi ryera hariyo abanyeshuri bicaye ku mirongo bambaye impuzu zisa amabara atandukanye intebe zikozwe mu vyuma n'imbaho imbere yabo hariho umwarimu ahagaze.

Mu cumba bakoreramwo imiduga, hariyo abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga usa n'ubururu. Hariho imodoka iri imbere yabo, hariho abunamye bariko bayiraba musi. Iyo modoka ifise amatara inyuma, ikaba isize n'irangi ryera.

Icumba c' uruganda gwo gukora intebe gwubatswe n' amatafari ahiye ateye igipande c' isima n' umusenyi, hariyo abahungu babiri bariko barakora intebe, izo ntebe zikozwe mu mbaho, abo bahungu bambaye umwambaro w' akazi.

Mucumba c’isomero gisize irangi ryera ishakaza ryayo rifashwe n’ivyuma bisize irangi ryera, hariyo abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga bafise ivyuma mu ntoke bariko baragira ubushakashatsi.

Mu cumba, imbere y'aho bategurira imfunguro, umwana w'umukobwa yambaye impuzu yera n'inkofero yayo. Afise isahani mu kuboko kumwe iriko inrya, umwana ariko aratwenga.

Uruhome rusize irangi risa numuhondo hariho ivyuma bahamanitseho ivyo vyuma nibijana umuyagankuba hari aho batsa naho bazimiriza hakaba umuntu afise indanguruta majwi yambaye inkofero isa numuhondo nimpuzu yakazi.

Imbere yicumba gitegurirwamwo ifungurwa ,gikingiwe namadirisha yubuyungiro hari amasahani atonze umurongo kwidirisha ,mbere yayo hari umukobwa ariko aramwenyura nimpuzu zijanye

Mu cumba c'ubushakashatsi hariyo abantu babiri bambaye imyambaro yera. Umuhungu aricaye, umukobwa arahagaze. Bambaye ibirato vy'amaboko vyose. Imbere yabo hari imeza iriko urugagamisha umuhungu ariko arabiramwo.

Mu cumba c’isomero cubakishije n'amatafari giteye igipande, n'isima n'umusenyi, gisize irangi ry'era. Hariyo abagabo babiri imbere yabo hari imeza, bafise icupa mu minwe bariko barifashisha mu vyo bariko barapima.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe. Bambaye impuzu zidasa. Bicaye ku ntebe zikoze mu vyuma no mu mbaho. Ico cumba cubatse n'amatafari, giteye igipande n'isima n'umusenyi, gifise amadirisha y'ivyuma.

Mucumba c' isomero risize irangi ry' umuhondo , ifise amadirisha y' icuma afise ibiyo, hariyo abanyeshure bambaye impuzu z' amabara atandukanye bicaye kuntebe zikoze muvyuma no mu mbaho, ivyuma bisize irangi ryirabura.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabu hariyo ububati bufise ububiko bwinshi ibitabo bibitse bishinze hariyo abantu batatu umwe yicaye imbere y'imeza n'uwundi yuna myi harimwo mugore ahagaze.

Mu cumba c'isomero hari abana bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza bikozwe mu vyuma n'imbaho. Imbere mw'ishure hariyo umwarimu. Umwana amanitse ukuboko yambaye umwambaro wera afise akantu mu minwe ariko yereka abanyeshure.

Icumba cishuri gisize irangi ryera kumadirisha hari igitambara gusa nubururu hariyo abanyeshure bambaye umwambaro usa nicatsi kibisi, bafise amashati yera, bafise nibirato yintoke, imbere yabo hari imeza iriko ibikoresho bariko bararaba.

Mu cumba c'isomero cubatse n'amatafari giteye igipande c'isima n'umusenyi kisizwe iranga iryera harimwo imeza ziriko ibikoresha hariho umuntu yambaye impuzu y'akazi yambaye n'isaha, ariko arabikoresha.

Mucumba c'isomero cubatswe n'amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi gisize irangi ryera hariyabantu beshi bicaye abeshi bambaye impuzu zisa n'ubururu bicaye kuntebe zikozwe mumbaho n'ivyuma.

Mu cumba c'ishure cubatse n'amatafari akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi gifise idirisha ry'ibiyo rikozwe mu vyuma, hriyo abanyeshure bambaye umwambaro ubaranga, bamwe barasutamye abandi barahagaze.

Mu cumba cisomero gifise amadirisha yivyuma afise ibiyo hariyo abantu bicaye kuntebe , izontebe zikoze muvyuma nimbaho , abantu bambaye impuzu zifise amabara atandukanye hari nuwicaye kumeza imbere yiwe hari mudasobwa ariko arandika.

Mu cumba c’ishure harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho n’ivyuma. Bane bari imbere barahagaze, harimwo umugabo umwe gusa w’umuzungu yicaye, bari ku rubaho bariko bararaba inyandiko ziri ku rubaho.

Imbere y'icumba hariho abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu bambaye umwambaro ubaraga, umuhungu afise umusumpentu ariko arakatira ikintu kumeza ikozwe mucuma.

Icumba c'isomero ryubatse n'amatafari ahiye akaziye hagati na hagati n'isima n'umusenyi hariyo abana bicaye ku ntebe imbere y'izo ntebe hari amameza airiko ibikoresho bariko barakoresha mu cigwa barimwo.

Abantu benshi barimwo abambaye umyambaro wakazi bafise ibipawa bariko baracanga isima numusenyi hirya yaho hariho inzu igeretse rimwe iriko irubakwa ninayo bajanayo umusenyi bahejeje guponda

Ku Cumba bateguriramwo ifunguro ,hari amasahani atonze umurongo ,mbere yayo hari umwana wumukobwa yambaye ikoti n'inkofero bisa afise isahani ahejeje kuyishirako ibifungurwa , umwana wumukobwa ariko aramwenyura .

Mu cumba c' isomero, hari abanyeshuri bambaye umwambaro w' ishuri usa n' ubururu hamwe n' inkofero zisa z' umuhondo. Imbere yaho hariho icuma bariko baragirirako ubushakashatsi. Ico cuma gisa n' icatsi kibisi.

Mu cumba c'isomero ry'ishure hari abantu bicaye. Bicaye begamiye intebe zikoze mu vyuma no mu mbaho. Imbere yabo hari imeza. Babiri bambaye umwambaro ubaranga, uwundi yambaye umwambaro wisa.

Icumba c' isomero cubatse n' amatafari ahiye ateye igipande c' isima n' umusenyi, kirimwo icuma nsakazamajwi. Hariyo umuntu yicaye Ku meza imbere yiwe hariho imeza ipanzeko ibitabo.

Mu cumba c'isomero, gisize irangi risa n'umuhondo, isakariro ry'amabati rifashwe n'ivyuma. Hariyo abana bambaye umwambaro ubaranga, bahagaze iruhande y'imeza bariko barakora.

Mu cumba c'isomero gisize ibara risa n'umuhondo hari abanyeshure bicaye ku ntebe bambaye imyambaro isa n'ubururu imbere yabo kumeza hari za mudasobwa. Imbere ku rubaho hari umwarimu ahagaze ariko arigisha.

Abagabo bane bahagaze mu bwugamo bw'inyubako iri inyuma yabo yubatse n'amatafari ya kijambere akaziye hagati na hagati, n'isima, n'umusenyi, ifise idirisha rikozwe mu vyuma rifise ibiyo bisize irangi ry'ubururu.

Mucumba c'isomero, gisizirangi ryera hari y'umugore yambaye impuzu yera y'akazi, afise n'ibisuko mu mutwe, ari mbere y'abanyeshuri yicaye ku ntebe, zikoze mu vyuma n'imbaho, afise ikintu mu minwe ariko arabereka.

Mucumba c'isomero hari abantu benshi ,bicaye ku ntebe zikoze mu vyuma n'imbaho ,hagati mu murongo hari umukobwa ahagaze afise indangura majwi, yambaye ikanzu itukura.

Mu cumba c'ishuri gisize ibara risa n'umuhondo, hariyo abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga, ufise n'inkofero. Imbere yabo hari 'imeza iriko ibikoresho birimwo amasafuriya, amasahani n'ibindi. Barafise ibitunguru bariko barakata.

Mucumba c'isomero yubakishijwe amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi gifise amadirisha y'ivyuma ,asize ibara ry'ubururu, hariyo abanyeshure bicaye kuntebe zikozwe muvyuma n'imbaho, bambaye impuzu z'amabara atandukanye.

Mu cumba c'isomero, gifise isima hasi hariyo imeza zikoze mu mbaho ,hariyo abantu bambaye impuzu zisa ,zifise umukandara munda bambaye n'inkofero bamwe zifise amabara atandukanye bariko barakorera kuri izo meza.

Mu cumba c'ishure cubatse n'amatafari ateye igipande y'isima n'umusenyi, gisize irangi risa n'umuhondo Hariyo abana bambaye impuzu zisa, harimwo n'uw'inkofero n'umukobwa afise ibisuko mu mutwe.

Mu cumba c'ishure cubatswe n'amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi impome zisize irangi ryera harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe izo ntebe zubatse mu vyuma n'imbaho abanyeshure ni abahungu n'abakobwa.

Mw'icumba c'isomero hari abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzu zifise amabara atandukanyi imbere yabo hari umwigisha yambaye i pantaro yirabura afise igitabo muminwe, ariko arasigura ivyirwa.

Mu cumba c'isomero risize irangi ryera, umuryango n'amadirisha ukoze mu cuma, umuryango urugaye, hariyo abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga, bariko barakora ivyuma biri imbere yabo.

Mu cumba c'ubushakashatsi gisize irangi ryera, hariyo imeza ikoze mu mbaho iriko ibikoresho. Hariho abantu batanu bambaye umwambaro ubaranga. Umwe aricaye abandi bahagaze hejuru yiwe, bariko bararaba ivyo ariko arakora.

Mu cumba c'isomero gisiziranga ryera hariyo ububati buri kw'ibikoresho abanyeshuri barahagaze hejuru y'igitanda kiriko igishusho mfasha nyigisho bambaye umwambaro ubaranga.

mu cumba c'isomero gisize irangi ry'umuhondo hariyo ivyuma bibiri bisize amabara atandukanye iryera n'iry'ubururi hariyo umuntu ariko akora ku cuma kimwe yambaye umwambaro w'akazi

Mu cumba cubatse n'amatafari akaziye hagati n'hagati n'isima n'umusenyi gifise amadirisha akoze mu vyuma afis ibiyo hariyo abana imbere yabo hariyo imeza ziri ko ivyuma bitandukanye bariko barakore.

Mw' isomero risiz'irangi ryera hariy' abanyeshure bicaye ku nteb' imbere yabo har' imeza zirik'ibitabo zikoze mu vyuma no mumbaho, iryo somero rifis' amadirisha n'imiryango y'icum' afis' ibiyo, imbere yabo har' umunyeshur' umw' arik' aratambuk' asohoka hanze, barikwig' ubonako bari kwitegurir' ikibazo.